Menaka volo, manalava volo, ampiasaina hosorana amin'ny hodi-doha hariva aloha ny hatory. Vita natoraly izy ity ao anaty tavoahangy plastika misy sarony plastika.

Ny miaramila sy ny zandary dia isan'ireo olona manandanja tokoa eo amin'ny firenena anankiray, izany hoe izy ireo no tokony hiaro ny vahoaka ary tokony ho tian'ny vahoaka ihany koa izy ireo. Kanefa raha ny zava-misy ankehitriny dia tsy izany no hita.